Iimaliwa nonando oyina oshilonga shafathana, oya yooloka moshilongo noshilongo. iimaliwa yaNamibia inayi faathana mongushu nenge molwaala noyiilongo yilwe.

Epingakanitho lyoshimaliwa ohali kwathele aayendanandjila mboka taa iyadha ye li kiilongo kayi shi yaandjawo, opo ya kale ye shi kutya ongushu yoshimaliwa shomo shilongo moka yi iyadha oya thikama peni nokuninga omatokolo gomondjila.